Vana vadodori avafaniki kugariswa mumakanyi veyiushiswe mombe nembudzi. Vanofanira kuende kuchikora vachiri vadodori ngekuti ndipo pavanonasa kuvhurwa ndxondo veyipurutana yaampho.

Kufunda kweana adoodori kunofanike kunakidza yampho pamweni vanofanike kuite nguwa yekutamba vari kumudzuwe kumutserendende pamweni vombotomuka tomuka veiemba veikekeya nziyo dzinenge dzakasiyana siyana pamweni voite nguwa yekuwata veimbodzorora vozopuwa kana chekurya.

Ngedzimweni nguwa vana vadoodori vanobva mumakanyi kwawo vawo kuti kuzvikora kwevana vadodori kukabikwa chekurwa kuitirti vana vasafunda vakafukama ngenzara.

Midziyo inofanire kuva yakakwana muzvikoro zvevana vadoodori. Havafaniri kukikinyikidzana ngekuti vanozochwatana. Kunyari kiti umweni akabatwa ngemuzwazwazwa unopepeshera kupane vana veshe vanenge varimwo mumbatsomwo.

Hwana hudoko hunofana kubwezuka hwakananga kuchikora ngekuti nguwa iyoyo ndiyo nguwa yekupurutana maningi inoita kuti vana varapike.

Rukumbati rwembatso inofundirwa ngevana vadoko munofanika kuita mifodho nezvakanyorwa zvinoite kuti vana vakangoti cheu vanenge veiningirana nezviro nemazwi nemabizvo ezviro zvinenge zvakajairika kwavari, ngekudaro vanenge veitofunda.

Kufunda kwevana vadori dori kunofanira kukosheswa ngokuti ndiko kune madziko ezvefundo anozovabetsera kunyangwe vaenda pafundo yepamberi. Vanofanira kuisirwe mifodho kurikumbati kwembatso dzavanofundira kuitira kuti vafunde veiona kuitira kuti ndxondo dzavo dzikasire kubata.

Kuendese mwana kuchikoro kwevana vadodori kwakakosha yaambo ngekuti mwana unokone kuerenga zvinenge zvakabhaliwala unokonezve kugadzirisa zvibalo zvinenge zveinesa zvinozomudetsera ramangwana rake akuzvikora zvedera.

Ana adodori vanofanira kuenda kuchikora vachakatsonga, kuti vasaswera vakagara veyinjerereka varipambatso. Vanofanira kuti vafunde vabatwe vachakatsonga kuti zvizvovadetsera ramangwanae ravo.

Vana vadoko vanofanire kufundiswa kukosha kwakaita Kusima mbiti muntaraunda ngekuti mbiti Inodetsera kutipa mweya wokufema uyezve unodetserazve kutipa zvekuakise mhatso nekutipazve mitombo yatinoshandisa kana tabatwa ngematenda.

Kuendese mwana kuchikora cheana adodori , zvinodetsera yaampho ngekuti mwana unokasira kubeurwa ndxondo. Akakasira kubeurwa ndxondo zvobhuye kuti apana chimweni chaachafunga kunze kwekuende kuchikora chepadera kana akura .

Zvikora zvevana vadoodori zvinofanira kuende padhuze kana kuvakwa padhuze nentaraunda kuitira kuti vana vadoodori vasahamba mumango wakakurisa nekuti vakahamba mumango wakakurisa ndopavanosangana nenjodzi yokuchekwa, kubhinywa kana kutorashika kwemene.

Kuchikora chevana vadoko vanofanire kuita mitambo yakawanda, vakati funde funde votamba kuitire kuti vakasire kubata zvavanenge veitamba zvakona zvinofanika kuendera nezvavanofunda kuitira kuti vaone kurodzeke pfungwa.

Vanofundise kuzvikoro zvepadzasi zvevana vadodori, vanofanika kunge vari vantu vabe chiyemo chakanaka uye vane rudo kuitira kuti vana vadoko vaone kudakarira kuenda kuchikora.

Muzvikora zvevana vadoko munofanirwa kuiswe midziyo yakadai ngematebhura nezvihlayo kuti vana vaone kuite mushando kana kunyora vakatambanuka, Uyezve vanofanire kufundire mumbatso dzakavharika kuitire kuti vasatsva ngezuwa kana kunaiwa.

Muzvikora zvepazasi munofanika kuenda vantu vanonase kugone kutatichisa uye vakazvifundira ngekuti vana vadodori kana vakataticha zvakanaka vanonyatsa kuvhurwa ndondo zvinozovadetsera kana voenda kuzvikora zvepadera.

Ana mai nevaisa vanokurudzirwa kuti pevanoendesa vana kuzvikora zvevana vadoodori ,vanofanika kuvatengere zvigqoko zvakafananawo nezvevamweni ,kuitire kuti vana vasazvipaura ,vasazodhana, kusangana nekureketa nevamweni.

Bandiko rezvekufunda rinofanira kuona kuti pandau panofundirwa ngevana vadodori pane zvikwanisiro zvakaita sepekutambira nepekufundira pakanaka kuti vana vadakarire kuchikora.

Zvikora zvevana vadodori zvinofanika kuva nembatso dzekufundira uye nembatso dzaka kwanirana dzekurashira mvura kuitira kuti hutsanana huge hwakanaka uye kuitira kuti vana vasabatwa ngemundani kana zvirwere zvinokonzerwa ngekutama zvakachena.

Kuendesa vana ku chikora vari vadodori kunoite kuti vakure vaka lemuka uye vaka hlamburuka ngekuti vanenge veyi funde zvaka wanda zvinova detsera kunyangwe mu utano kana ne kugara pamwe ne vamweni.

Kufunda kwevana vadodori mazuvano, vakushandisawo michini inoite kuti vatsvake zvavanoda zvinovadetsera mukufunda kwavo zvinoite kuti ndxondo dzavo dzivhurike uye vanoqasirwa zvavanenge vasingaziyi kana vakabvunza pamichinipo.

Zvikora zvevana vadoodori zvinofanika kuita nharaunda yakahlamburika uye mune zvikwanisiro zvakakwana kuitira kuti vana vakati funde-funde, voende kootamba pamudzuwe pamutserendende kuitira kuti vana vadakarire kuuye kuchikora

Vana vanofunde pachikora cheana adodori vanofanire kufundire pandau yakatambanuka yekuti vanofunda vakatakazeka vasina kutsikirirana izvi zvinoite kuti zvirwere kana kuti matenda asatapukira.

Vanotatichisa vana vadodori avafaniri kuita vantu vanotyisa vanofanire kuite vantu vakasununguka kuita kuti vana vadoko vasunhuruke uye vaite kudakara kunoite kuti pfungwa dzawo dzinobeuka.

Vana vadoodori vanofanire kuite zvinyoreso, mabhuku nezvekushandisa vari kuzvikora. Kuitira kuti cheshe chinenge cheiitwa kuchikoro vasasarira asi kuti vachibate. Zvinoite kuti pfungwa dzavo kana kuti ndxondo dzavo dzinase kurodzeka.

Vanoshanda muzvikora zvevana adodori ndivo vanobatana nemushando mukurutu. Ngekuti ndipo panofanire kutangira mwana kubhala nekuerenga. Kuti zvizomudetsera oenda kuchikora chepadera.

Vana vadoko vanofanira kuendeswa kuchikora ngekuti ndiko kune madziko ekufunda kweshe kwavachazoita mundaramo ngekutizve vana vadoko ndxondo dzawo dzinoshanda nekukasira uye kurekeketedzana kwakanaka kwavanenge veiita nevamweni kuno umbazve ukama hwakanaka voita vanhu vanogarika navo.

Ndombi nemajaha mukore uno vaakufunda zviro zvinovadetsera kumishando yavo yavanode kuita nechamangwani yakadai nekutsetsa, kurima nyangwe nekuite madhogodheya.

Ndombi nemajaha mazuva ano zvazvidetsero mumambatso ngekuti varikuunza zvavari kufunda muzvikora zvakaita kunge kurima kusona nekutsetsa vachidetsera pamuzi Pavo.

Ndombi nemajaha zvakudakara mazuwano muzvikora zvepadera ngekuti kwakudzidziswa mishando yenyara inoite kuti muntu haanyabve kuchikora, apetuke pamuzi, unotoita mishando yekutsetsa, mishando yekusona mishando yekubika inoita kuti adetsereka pamari yekurarama.

Zvikora zveshe zvepadera zvinofanike kuita midziyo inobetsere vana pakufunda midziyo yakaita sematebhura chihlayo nabhuku ekuverenga kuti vane vabeuke nxondo .

Ndombi dzaizwi ngedze kuende kusawa ,dzekuenda koofosheswa pamwechete nekuteda nekudzera asi mazuano dzoema ema wo mu zvikora dzeinxlasa ,dzeinxlasira kunyangwe nemajaha anenge arimwo mumhatsoyo yekufundira.

Vana vezvikora zvekudera vanoda kufunda vakataraukira vasina kutsvikinyidzana pandau imwe izvi zvinoita kuti vadakarire kuende kuchikora uye ntaraunda inenge yeifundirwa.

Kunofunda kuzvikora zvedera kwakanaka yambo kumajaha nentombi majaha haazooneki eyipembesheka mundaraunda eyiteere zvikeke mumabuya zvinoitawo kuti vavhurike ngqondo vabetsereke.

Kufunda kwemazuva ano kwakuite kuti ndombi nemajaha vasvike kuretu, uye vaone kudziemera. Vakufunda mabasa enyara, mishando yenyara yavanoita yakadai ngekubika. Vamweni veitsetsa vamweni veiaka. Zviri kuvabetsera kuti vakwanise kuona mutuso, panezviro zvavanenge veida mumamhatso mwavo.

Vana vakufunda zvemhando yekumusoro vanoshandisazve michini yavanoshandisa veitaticha inovadetsera kuti vaziye zveutano, vaziye kunyangwe nezviro zvinokone kupinde munyama dzevantu zvinokonzera kuti vantu varware.

Muzvikora zvepadera vana vakufunda mishando yenyara yakadai ngekutsetsa nekuaka. Zvakudetsera kuti vana vadziemere, avachaemeri mubereki kutk aite zveshe. Vakukwanisa kuzvitengerawo zvavanenge vasina mundaramo yavo.

Chikora chemazuvano chobaanaikidza ngokuti majahaa nentombi vaakufunda mishando yenyara, zvinoite kuti vadziemere vaidetsera vabereki avo vanenge vari kumakanyi, vamweni vakudetsera ngekupfumba mbatsoo, vamweni anotunga hembe, vamwe votunge bhutsu, zvinoite kuti vantu vaone kurerukirwaa vari kumbatsoo.

Zvikora zvekudera zvakutikombidza kuti takafumbatiswa zviro zvakasiyana zvetinobarwa kudaro. Vamwe vanokone kubika vamwe vanokone kutsetsa kana vari kuzvikora. Zvinozovabetsera mundaramo yavo yamangwani.

Muzvikora zvekuwane vantu varikukombidza mabasa enyara arikuvadetsera kunyangwe vanyambopedza nezvikora avachina nguwa yekugara kana kupepesheka nemapato vakudetsereka ngemutuso kubva kumabasa enyara akadai ngekutsetsa, kubika nekuthunga.

Vanotatichisa vantu vari kuzvikora zvepadera vanoita kuti vana ava vakwanise kuite mishando yakakura yaambo. Yakadai ngekuita madhogodheya emadziso madhogodheya anoongorore zvirwere zvinenge zvine vantu. Vantu vanokwanise kuite mabasa epamusoro-soro kana vabva kuzvikora zvepadera..

Vanotatichisa pazvikora zvedera vanofana kunge vari mazvikokota vakazvifundira kuita kuti vanase kubeura nekupenengura pfungwa dzevana vechikora.

Akiti woye atisi teshe tinoti taenda kuzvikora zvepadera topedzisira toita mishandl yekuhofosi mushando mikuru mikuru yakadai ngeudhokodheya zvinodetsera kuendesa mwana kuendesa mwana chikora chepadera ngekuti mazuwa ano kwakufundiswa maoko enyara anodetserawo vakomana nendombi kuti vaonewo muhlare kana vari......

Majaha nendombi vanofanika kuenda kuzvikora zvepadera ngekuti ndiko kwavanovana kuziya kweshe kwavangashandisa pano pashi. Zvinyari chibalo vanokona kuzvida kumamusika. Vanokona kudazve zvavanenge vafunda izvozvo vozvishandisa mundaramo dzavo.

Zvikora zvepadera zvanaka mazuvano ngekuti kofundwa zviro zvakasiyana-siyana zvinoraramise munyika. Vamwe vanobveyo vookone kutsetsa, vamweni vokone kukekeya veiemba pamagungano kunyava kumachechi kwakasiyana-siyana. Zvinovadetsera vabveyo kuzvikorayo.

Majaha nendombi vanobarwa vakafumbatira zvakasiyana. Vamweni vanokone kutamba bhora rekukhaba, vamweni vanokona kuemba, vamwenizve veikone kurumba. Izvi zviro zvinoitwa kuzvikora zvekudera zvinodetsera vana vechikora, kuti kana vazobvepo vaone kurarama nekupona.

Kudhaya vana vevasikana-ndombi dzainingirirwe pashi dzisingaendi kuchikora. Wawo mushando wainge kuende kumifuya, wokuketa, wokusera asi mazuwano vakuende kuzvikora zvepadera zviri kuite kuti nyaya yekuroorwa vachiri vana vadoko yaite shomani, yadzikira .

Vana vechikora majaha nentombi vanodawo pekutatichira pakanaka zvakadayi ngematebhura, nezvihlayo kuyitira kuti vakwanise kuzvishandisa panguva yavo yekufunda kunyangwe nemabhuku acho.

Zvikora mazuvaano zvinodadisa yaambo kuti zvadzara ntombi nemajaha kudhaya ntombi dzainge dzekuteda nekusera nekuenda kusawa dzisina chimwe chedzinoita vakomana kana kuti majaha ndovega vaiendeswe kuchikora asi mazuvaanaya vatekeshera muzvikoramo.

Muzvikora zvevantu vakuru majaha nendombi munofanike kuita zvekutatichisa zvakawanda zvakadai ngemabhuku, zvekunyoresa , pekugara nezvihlayo kuitire kuti vantu vapone kufunda vakatakazeka vantu vaone kufunda veinase kurodza njere dzavo ngekuti zveshe zvinenge zviripo.

Majaha nendombi vanofanire kufundira pazvikora zvakahlamburuka navo vakapfeka zvakaseja zvakanaka. Zvinoitavo kuti vaone kupurutana kana veitaticha, uye vasaningirira vamweni pashi.

Zvakanaka yaambo kuti majaha nendombi vaende kuzvikoro zvepadera ngekuti ndiko kwavanofunda kunyangwe kutekesa vasharuka, kuashira vafumba nekudzichengetedza muraramo yawo.

Kuendese ndombi kuchikora chepadera, kwakanaka yaampho, ngekuti ndombi aizofungi zvekugangiwa, kana koofohla. Inozofunga zvekuenderere mberi nekufunda, kuita kuti ingwaririke mangwani.

Ndau inofundire majaha nendombi inofanire kuita ndau yakachena yakajeka yakahlamburika. Ivovo majaha nendombi veifundisa kuti vasarasha mapepa kana tsvina peshe-peshe.

Zvikora zvevana vadoko zvinofanika kuenda padhuze nemhatso dzavo kuitira kuti vasahamba mimango yakakura uye vanofanika kuendepo voraramirepo, vakatakazika pasina zvinovanesa kuitire kuti vadakarire chikora.

Kufundira pandau yakavharika nekufindira vantu vakagare pashi zvinoite kuti vana vadakarire kuenda kuchikora zvikurusei kuzvikora zvevantu vatikurei vakaita semajaha nentombi.

Ntombi nemajaha vakaenda kuchikora chiro zvakanaka maningi ngekuti avazopinimidzi kuita zviro zvakashata kana kuti kufunga mishando yakashata yekuona ndiyo mare vanozokarakadza ndezvakanaka zvega zvega.

Zvikora zvendombi nejaha zvava zvinodadisa ngenyaya yekuti kwakufundwa zviro zvakasiyana siyana vamwe vobveyo vokone kukikiya vamweni vokone kutsetsa vamweni kurumba kwemene kunoita kuti kuvararamise kunyangwe vabvepo pachikorapo.

Kuchikora chepadera kunofanire kuva nevanotatichisa, vanonyasa kubeura ndxondo dzevantu. Zvinodetsera vana vechikora, kuti vafunde ,vaone kupona mangwani.

Majaha nendombi vanofanire kuende kuzvikora kuitira kuti ramangwani ravo riite rakajeka ,vakaenda kuzvikora nxlondo dzinobeurwa vokwanisa kuzviitira kunyangwe nemabasa enyara.

Vanhu muzvikora zvepadera vaakushandise zvivhitivhiti nemadandemutande mukufunda kwavo. Zvinoite kuti vanase kutsvakurudza nekuxasirwa zviro zvavanenge veizwisisa. Zvinodetsera pakurodza ndxondo dzevantu ava kana veitaticha.

Zvikora zvedera zvinosisire kuita mhatso dzekufundira dzawanda. Kuitire kuti vana vadakarire zvikora izvi. Vana vanofanirazve kuite ndau yekuvatira kuita kuti vasatambudzika vasavata munzvimbo dzakadai ngemabhawa.

Kuzvikora zvapa dera dera ndo kune fundo yeshe yekuti vandu vanoenda ko shanda muma hofisi vamweni veizoite ma dhokoteya veizo pekuka mundau dzavo vebetsera kurapa vane madenda aka siyana siyana ngendaa yekuti vanenge vaona fundo yakanaka

Vana vekuzvikora zvepadera vanofanire kuva vanemhatso dzekuti vagare veigarepo pachikorapo kuitira kuti vasazopedza mukuwo veienda kumapato kooanike nyama dzavo vopedzisira voita zvechihure.

Zvikora zvepadera zvinofanire kuite mbatso dzakasudhurika dzinogarwa ngevanenge veitatichepo kuitira kuti vanotatichepo ntombi, majaha ,pamwechete nemadzimai nevayisa vasapepesheka nenyika veitsvaka pekugara panodhura

Ndombi nemajaha vazhinji vakagara ngendaa yekutama mari yekuende kuzvikora zvedera. Dai hurumende yaidetsera zvaiite kuti vana ava vahuluke kubva mundamo yekutama mare uye vaenderere mberi nechikora.

Zvikora zvepadera zvinofundisa vana, majaha ,ndombi ,madhodha nevakadzi zvinode kuite zvikwanisiro zvakadai ngezvekugara nemichini veifunda kuitire kuti vantu vabvepo vakanase kubika veizozvishandise vaakumamishando akataraukira.

Kuzvikora zvekudera vantu vanofanira kunga nembatso dzekuti vantu vanotatichapo pazvikorapo vaone pekuwata vasazotambudzika veiata mumapato kana kuenda kuata kunzvimbo dzakadai ngemabhawa.

Majaha nendombe , varumbwana nevakadzi voende kuzvikora zvepadera vanode kunasa kupangwa kwemene ngekuti vari iyoyo vanege vakadziemera vasina unenge veianingira saka kuti vaite vantu vanoda kupangwa

Vantu vanofunda kuzvikora zvepadera vanofanira kuita zvikwanisiro zvekuti vaone kunasa kubeurwa ndxondo uye zvino vadetsera pakuite mishando yeku mumahofisi kana vachinge vapedza mushando wenyara kana vachinge vapedza kufunda.

Majaha nendombi vakadzi nevaisa vakaenda kuzvikora zvepadera vanobeurwa ndxondo veite mishando yavanenge vakafundira vari kuzvikora zvepadera zvinovadetsera mundaramo mwavo.

Vantu vari muzvikora zvekudera vanobveyo vayibva nefundo ngekuti ndiko kwavanonasa kukasirirwa mangwani vopedzisire voita mishando yemumahofisi imwe yekuita madhokodheya imwezve yekufundise vana vechikora.

Akuna muntu unoenda kuchikora chepadera unouya nehloko yakashama, asi ndxondo dzinobeurwa vantu veiuya vana mazvikokota. Vamweni voita madhokodheya, vamweni voite mapurisa. Vamweni voita mapurisa, vamweni voita vatatichisi.